Abaana b'eisomero bali kwega emilimu gy'omumikono. Bali mu kukozesa ghuzi n'empiso okutunga.

Eirobo baliteire mu maadhi, amaadhi gasikuuse. Eirobo liriku akalikuma obutaingira mu maadhi.